Kamuri rinotandarirwa nevanhu kana vari pamusha. Rine chidziro chine ruvara rwekirimu. Makagadzwa masofa matema uye pakati pane kapeti ine ruvara rwekirimu neruvara rutema. Pamusoro payo pane tafura dema ine girazi pamusoro.

Nzvimbo inevhu dzvuku iri kumera huswa hune ruvara rwegirinhi. Pane zvitinha zvakarongwa zvakadurikidzana zvine ruvara rwegireyi zvakagadzirwa nesemende. Padivi pezvitinha izvi pane mabhero akawanda akarongwa.

Motokari dzirikufamba pakati pomugwaga wakagadzirwa netara. Mujinga momugwagwa uyu murikufamba murume akabata saga rine ruvara rweyero. Murume uyu akapfeka kepesi dema uye akapfeka sikipa ine mitsara ine ruvara rutema neruvara ruchena.

Motokari dzirikufamba mumugwagwa makagadzirwa netara pakati pedhorobha. Mumativi emugwagwa uyu muna vanhu varikufamba vachienda kwakasiyana. Vamwe vakaronga misika yavo yavarikutengesa zvakasiyana

Muriwo unonzi mowa wakadyarwa mubindu rinevhu rakasvibirira. Mashizha emowa uyu akakura uye aneruvara rwegirini.

Murume ari kufamba mudhorobha ari mumugwagwa wakagadzirwa netara. Murume uyu ari kuchovha chimudhudhudhu chine bhokisi rinotakura zvinhu kumashure. Akapfeka ngowani ine ruvara ruchena neruvara rwepepuro. Mumugwagwa umu muri kufamba motokari dzakawanda.

Mukomberedzo wemba wakagadzirwa namapanera esemende, jecha nematombo. Mujinga mawo mune muti uri kukura uchireba uchienda mudenga. Muti uyu une mapazi akawanda uye nemashizha akawanda zvakare. Mashizha aya ane ruvara rwegirinhi.

Madzimai akagara pasi. Madzimai aya akapfeka zvikabudura zvakasiyana uye nguwo dzekumusoro dzakasiyana. Vakagara pamatombo uye vamwe vakagara paruware. Kumashure kune miti nehuswa.

Kabati inoshandiswa kurongedzera ndiro nechikafu muimba yokubikira. Yakagadzwa pasi panzvimbo inovezerwa midziyo inoshandiswa mumba. Kabati iyi ine ruvara ruchena uye ina magonhi namadirowa ane mibato ine ruvara rwesirivha.

Nhiyo dzirikufamba dzirimudanga. Nhiyo idzi dzimwe dzirikudya chikafu dzimwe dzirikunwa mvura. Dzinoratidza kuti hadzina masvondo akawanda dzatorwa . Uye pasi pana marara aripo nehuswa kuti musaita hunyoro.

Vanhu vakawanda vakagara patafura. Zviri kuratidza kuti vari pamusangano unoona nezve mitambo yechinyakare. Tafura iyi yakarongedzwa ikaiswa machira ane ruvara ruchena neruvara rwegoridhe.

Mudzimai akagara pasi uye arikugeza maoko ake kubva mundiro ineruvara rwegirini. Padivi pake pane bhaketi rine ruvara ruchena uye mubato mutema. Mudzimai uyu akasunga dhuku mumusoro make.

Muti wakavezwa ukaitwa chigaro. Muti uyu wakagadzikwa pasi pane uriri hune ruvara ruchena. Une ruvara rwebhurauni. Uye pakavezwa pane ruvara rwekirimu.

Mudzimai arikufamba mumugwagwa usina tara , achipfuura varume vakamirira duta vanhu . Mudzimai uyu akapfeka nguwo yekumusoro ineruvara ruchena ne siketi ine ruvara rwe pingi.

Mukomberedzo wemba wakagadzirwa namapanera ejecha, simende namatombo. Mukomberedzo wemba uyu wakabatana negedhi dema, uye kunze kwemukomberedzo wemba kune miti yakareba inokura uchienda mudenga. Miti iyi inamashizha aneruvara rwegirinhi namaruva aneruvara rweyero.

Dhorobha rine midhuri yakavakwa ina makamuri akaturikidzana. Rine migwagwa yakagadzirwa netara. Mumugwagwa umu muri kufamba mhando dzemotokari dzakasiyana. Kumativi kwomugwagwa kwakapakwa motokari uye vanhu vari kufamba mujinga memidhuri iyi.

Nzvimbo ine miti nezvikwenzi zvakawanda. Miti iri munzvimbo iyi yakareba uye ine mapazi akawanda ane mashizha akawanda. Mashizha emiti iyi nezvikwenzi ane ruvara rwegirinhi.

Varume vakagara mukamuri inechidziro chineruvara ruchena. Varume ava vakagara pazvigaro zvineruvara rutema. Uye varikuridza mbira, hosho nengoma. Mukamuri iri munefiriji ineruvara ruchena.

Mugwagwa vakagadzirwa usina Tara. Kumativi kwemugwagwa uyu kune zvikwenzi nemahuswa akawanda. Zvimwe zve zvikwenzi izvi zvine mashizha akaoma uye masora Aya akareba uye ane ruvara rwegirini

Tsvarakadenga yerudzi rwechiyema. Yakasunga dhuku rine ruvara rwebhuru, yero neruvara rutema mumusoro waro. Yakaisa mhete munzeve uye ina mazino ane ruvara ruchema.

Murume nemudzimai vari kufamba vachipfuura mumugwagwa mukati medhorobha. Mudzimai ane wivhi mumusoro ine ruvara rwebhurawuni uye akapfeka jazi rine ruvara rutema akabereka bhegi dzvuku. Murume akapfeka jazi rehovhorosi rine ruvara rutema neruvara rweyellow. Akapfeka mutirauzi.

Mudhuri wakavakwa nezvitinha nesemende. Mudhuri uyu une marata pamusoro uye une mukova wakagadzirwa nemarata ukaiswa masimbi kuti mbavha dzisapinda. Pamberi pemudhuri uyu pane chikwangwani chakamira chiripo chikuru.

Varume vaviri vakagara pasi vachiita hurukuro. Varume ava vakapfeka majasi kuratidza kuti kuri kutonhora. Umwe wavarume ava akabata chigubhu chaka chekwa chine chimwiwa mukati.

Munda wakakura wakadyarwa chibage. Chibage ichi chichiri chidiki uye chakasvibira chine ruvara rwegirini. Kumativi kune zvikwenzi nesora rakura rine ruvara rwegirini zvakare.

Midhuri miviri yakavakirwa panzvimbo imwechete. Imwe yemidhuri iyi ine chidziro chineruvara ruchena imwe inechidziro chineruvara rwebhurawuni. Pane mukomberedzo womusha wakagadzirwa namaruva akachekererwa zvinonwisa mvura.

Sango rizere zvikwenzi uye miti yakareba. Imwe yezvikwenzi izvi yakatooma zvakare uye miti nezvikwenzi zviri musango iri zvine mashizha mapfupi ane ruvara rwegirinhi.

Mudhurii wakavakwa uina makamuri akaturikidzana. Mudhurii uyu ndewe bhanga rinonzi ZB. Mujinga memudhuri uyu murikufamba mukomana nemusikana. Mukomana uyu akapfeka kepesi dzvuku uye akabereka bhegi dzvuku zvekare.

Mudzimai werudzi rwechitema arikufamba arimujinga momudhuri pakati pedhorobha. Mudzimai uyu anebvudzi pfupi uye akapfeka sikipa ineruvara rutema nesiketi ineruvara rwebhuruu. Akapfeka shangu chena.

Murume akagara pachigaro chine ruvara rutema, akatarisa reputopu yake iri patafura ine ruvara rwekirimu. Murume uyu ari mukamuri ine chidziro chine ruvara rwebhuruu nedenga chena. Muhofisi iyi kana kuti kamuri muna masofa ane ruvara rwebhuruu.

Mudzimai arikufamba achipfuura nepakati pomugwagwa urikufamba motokari dzakawanda. Mudzimai uyu akatsiga bhokisi pamusoro pake uye akapfeka sikipa ine ruvara rutema nesiketi ine ruvara rwebhuruu neruvara ruchena.

Murume akamira akabata gonhi remotokari ine ruvara rweyero. Motokari iyi yakamira mujinga memugwagwa wakagadzirwa netara.

Chikwangwani chine ruvara ruchena. Chakanyorwa namavara matema nemavara egirini kuti ndakakomborerwa kuti ndiri mumoziremu.

Nzvimbo irikutengesewa zvigaro zvemhando dzakasiyana. Zvigaro izvi zvakagadzirwa namapuranga uye zvine ruwara rutsvuku, zvimwe zvine ruwara rwe bhurawuni neruwara rwe kirimu.

Varume vaviri vari kufamba munzira isina tara. Mumwe wevarume ava akapfeka kepesi ine ruvara ruchena neruvara rutema. Akapfeka shati ine ruvara rwebhuru netirauzi rine ruvara rutema. Ari parutivi akapfeka shati dema uye tirauzi dema zvakare.

Nzvimbo inotengeserwa dzimba dzakāgadzirwa namapuranga. Pane dzimba mbiri dzakatomira dzisina denga dzakatomirira kuti vanhu vatenge. Kumberi Kuna mapuranga ariko uye zvitinha zvine ruwara rutsvuku ne ruwara rwe gireyi.

Imbwa yakagara pasi yakamisa makumbo emberi yakatarisa kudivi. Imbwa iyi ine cheni muhuro kutaridza kuti yakasungirirwa. Ine ruvara rwe bhurawuni neruvara rutema muviri wayo.

Murume nomukadzi vakamira vakazembera chingoro panzvimbo inotengeserwa navanhu. Murume akapfeka shati ine mitsara ine ruvara ruchena, tsvuku uye ruvara rwebhuruu. Akapfeka tirauzi dema. Mudzimai akapfeka sikipa dema nesiketi yebhurawuni.

Vanhu vari kufamba mujinga mechitoro mukati medhorobha. Umwe wevanhu ava murume akapfeka sikipa yegireyi nechitirauzi chine ruvara ruvara rutema. Akabereka bhegi dema. Kurudyi kwake kune mudzimai akapfeka sikipa ine ruvara rwegirini netirauzi rebhuruu.

Denga rizere namakore. Makore aya akakura uye arikuratidza kuti aneruvara ruchena. Uye denga iri rineruvara rwebhuruwu.

Madzimai navarume varimukamuri rinedenga rineruvara ruchena nechidziro chineruvara ruchena zvekare. Vanhu ava vakapfeka magemenzi eruvara ruchena kuratidza kuti mapositori.

Madzimai maviri akagara pasi varikutengesa. Mumwe wemadzimai ava akapfeka nguwani tsvuku mumusoro nesikipa ine ruvara rwebhuruwu. Kuzasi akapfeka siketi ine ruvara rutsvuku neruvara rweyero.

Kamuri ine chidziro chine ruvara rwekirimu uye maketeni ane ruvara ruchena. Ine makabati anorongedzerwa nhumbi nezvimwewo ane ruvara rwekirimu zvakare. Kamuri iyi ine fafitera rimwe chete.

Varume vaviri vakamira padivi pomudziyo wakagadzirwa nesimbi. Varume ava vakapfeka nguwo dzakasiyana. Mudziyo uyu unowanzo shandiswa setirera remagonyeti. Mudziyo uyu une ruvara rutsvuku.

Mushina wakagadzirwa nesimbi unoshandiswa kugochera nyama. Wakapendewa neruvara rutsvuku uye wakamisiwa urimujinga mechidziro chine ruvara rwegireyi.

Imba iri mudhorobha ine denga rakachenuruka uye chidziro chine ruvara ruchena neruvara rwebhurauni. Chine mukomberedzo wemba wakagadzirwa namaruva anokura achienda mudenga. Maruva aya ana mashizha ane ruvara rwe girini.

Mugwagwa wakagadzirwa netara. Kumhiri kwemugwagwa uyu kune mukomberedzo wemba wakagadzirwa namapanera ejecha, matombo nesemende. Mukati memukomberedzo wemba mune imba ine denga rine ruvara rutema nechidziro chine ruvara ruchena nemiti zhinji

Motokari yakapakwa pakati pesango. Motokari iyi ine ruvara rutema uye nzvimbo yairi ine huswa hwakawanda hwakareba hune ruvara rwekirimu.

Mudhuri wakavakwa nezvitinha nesimende. Une chidziro chine ruvara ruchena kumusoro neruvara rutsvuku kuzasi. Una mafafitera akawanda.

Imba iri mudhorobha yakavakwa zvakanaka. Ine denga rine ruvara rutema uye chidziro chakavakwa nezvitinha nesemende. Chidziro ichi chine ruvara rutema zvekare. Imba iyi ine mukomberedzo wemba une ruvara rutema neruvara ruchena.

Murume akapfeka sikipa tsvuku . Arikufamba ari mujinga mumugwagwa achipfuura kombi ine ruvara ruchena . Murume uyu akapfeka zvekare kepesi ineruvara rutema netirauzi rine ruvara dema .

Imba yokubikira, yakagadzikwa patafura zvinhu zviri kuda kubikwa. Zvimwe zve zvinhu izvi madora ari mundiro yakagadzirwa nomuti . Pamusoro pemadora apa pane chipunu chene ruvara rwesirivha chiri pamusoro .

Motokari dziri kufamba mumugwagwa mudhorobha. Imwe yemotokari idzi irikufamba ichinomira panomwiwa mafuta, pakambani inonzi "Engen."

Nzvimbo inotengeserwa matayi. Matayi aya akarongwa akadurikidzana uye ane ruvara rutema. Mberi kwenzvimbo iyi kune chikwangwani chakaiswa kumusoro chikuru. Chakaiswa mufananidzo wamatayi.

Murume akamira padivi pemugwagwa wakagadzirwa netara. Akamira achitaura nemumwe murume zvekare. Murume uyu akapfeka juzi rineruvara rwebhuruu netirauzi rineruva rutema.

Varume vana vakamira mujinga memudhuri uye vari mberi kwechitoro chinotengesa zvekurukisa musoro. Varume ava varikuita nyaya uye vaviri vacho vakaisa butiro rokumeso rinovhara mhuno nemuromo kuti vasabata zvirwere zvemumhepo.

Imba yakawakwa inoratidza kuti mudhorobha. Ine denga rine ruvara rwebhurauni uye chidziro chine ruvara rutema. Yakakomberedzwa ne ruzhowa rakawakwa nezvitinha nesemende. Kunze kweruzhowa urwu kune bindu remuriwo

Musikana wechidiki anotamba nhabvu achitambira boka renyika yeZimbabwe. Akabata nzeve dzake uye akavhura muromo wake akabuditsa rurimi, ane mhotsi mumusoro uye akapfeka sikipa ine ruvara rwegirini yakanyorwa nemavara eyero pamberi.

Ndiro yakagadzwa pamusoro petafura. Ndiro iyi ineruvara ruchena uye yakapakurirwa sadza, matemba, muriwo wegirinhi uye muto wakakora wakatsvukirira.

Mudzimai arikufamba mumugwagwa wevhu usina tara. Akatarisa motokari iri kuruboshwe rwake ine ruvara rutema. Kumberi kwake kuri kufamba mudzimai akabereka mwana akapfeka ngowani ine ruvara rwekirimu.

Motokari zhinji dziri kufamba dzichipesana dzichienda kwakasiyana. Dzirikufamba dziri mumugwagwa vakagadzirwa netara, kumativi kwemugwagwa uyu kune vanhu varikifamba

Ndiro chena yakagadzwa pamusoro petafura. Ine chikafu chakabikwa zvinomwisa mvura. Sadza rakabikwa nderemhunga uye mune huku yakakangwa ikatsvukirira nemuriwo.

Vanhu vakamira panzvimbo vachitsvaga chekufambisa chino vaendesa kwakasiyana . Umwe wevanhu ava akabata purasitiki guru dema uye akabereka bhegi dema rineruvara rwebhurauni kumativi. Akapfeka sikipa ine ruvara ruchena netirauzi dema.

Mugwagwa wakagadzirwa netara asi wasakara uye wava nemakomba mazhinji arikuratidza matombo pasi. Kumativi emugwagwa uyu kune huswa hupfupi hwakaoma.

Vanhu varikufamba panzvimbo inoita zvekutengeserwa zvinhu zvakawanda zvinosanganisira chikafu. Vamwe vevanhu vakagara pasi ñekuti ndivo vane misika iripo. Vakagara vakaronga misika yavo kumberi kwemudhurí une ruwara rwe bhurauni.

Kamuri rine chidziro chineruvara ruchena uye ruvara rwebhurauni pazasi. Rine uriri rwuneruvara rutsvuku. Makagadzikwa bhinhi rakaiswa purasitiki rizere namarara.

Mukomberedzo wemba wakavakwa nezvitinha zvihombe nesemende. Mukati memukomberedzo wemba uyu mune miti mizhinji yakareba ine mapazi akawanda uye mashizha ane ruvara rwegirinhi.

Motokari chena yakapakwa padivi petangi rine ruvara ruchena rakakomberedzwa namasimbi. Kumberi kwemotokari iyi kuna matireyi maviri ane ruvara rutsvuku neruvara rwebhuruu ekambani inonzi 'Lobels'.

Varume veboka rimwe. Vakamira vari pakati penhandare yenhabvu vakabatana maoko bhora riri pasi. Vakapfeka nguwo dzakafanana dzinoratidza kuti vatambi venyika yeZimbabwe. Vakapfeka nhumbi dzine ruvara ruchena neruva rutema negirinhi.

Mudzimai werudzi rwechitema akabata mureza une ruvara rutsvuku, yeroo nebhuruu. Akarukwa madhiredzi ane ruvara rwebhuruu uye akapfeka nguwo yekumusoro neyekuzasi ine ruvara rutema neruvara ruchena.

Varume vakawanda vakamira vari pagungano riri kuratidza kuti riri kuitirwa pamba. Varume ava vanoratidza kuti mapositori. Uye vakapfeka magemenzi akareba ane ruvara ruchena.

Tafura ine ruvara rwebhurauni. Yakagadzikwa kapu chena inechinwiwa mukati chinoita kunge muto kana kuti dhiringi. Chinwiwa ichi chine ruvara rwebhurauni.

Murume arikufamba mujinga memukomberedzo womusha wakagadzirwa nefenzi. Murume uyu akapfeka shati chena uye tirawuzi rineruvara rwegireyi. Akabereka bhege dema uye akabata purasitiki rineruvara ruchena.

Mudzimai ari kufamba mumugwagwa usina tara. Mudzimai uyu akapfeka sikipa ine ruvara ruchena neruva rwebhurawuni. Akapfeka siketi ine ruvara rwebhurawuni uye akabereka bhegi dzvuku.

Dutavanhu ririkufamba mumugwagwa wakagadzirwa netara. Dutavanhu iri rine ruvara rutsvuku uye rakanyorwa namavara machena nemavara eyero kumativi. Rine mafafitera ane ruvara rutema.

Nzvimbo inemiti yakareba yakawanda. Miti iyi inemapazi akawanda uye mashizha ayo aneruvara rwegreen uye imwe yemiti iyi ine ruvara rwepurple

Dhiresingi tebhuro nehedhibhodhi zvakagadzikwa pasi panzvimbo inovezerwa midziyo yemumba. Zvinhu izvi zvinoshandisiwa muimba yokurara uye zvine ruvara ruchena.

Nzvimbo ine maruva nemiti zvine ruvara rwegirinhi. Maruva aya mamwe acho ane mapazi akawanda uye nzvimbo iyi inevhu dzvuku uye yakazara mashizha akaoma pasi.

Muti mukuru una mapazi akawanda nemashizha akawanda, wakakomberedzwa nematombo mazhinji mamwe makuru mamwe madiki, matombo aya anowanzowanikwa paruware . Mashizha emuti uyu ane ruvara rwegreen.

Chikafu chakagadzwa mundiro pamusoro petafura. Chikafu ichi chinosanganisira machipisi, maremoni, manyanisi nemadomasi zvakazanganiswa, makotopeya nezvimwewo zvinonaka

Varume vatatu vakakotama vachisimudza masimbi. Vakapfeka mahovhorosi ane ruvara rwakafanana. Mahovhorosi aya ane ruvara rweorenji, gireyi uye ruvara rutema neruvara ruchana. Vakapfeka nguwani mumusoro.

Motokari huru iri kufamba mumugwagwa wakagadzirwa nematombo nesemende netara. Motokari iyi inonzi gonyeti, uye iine ruvara ruchena. Iri kupfuura nepane chikwangwani chiri kushambadza chitoro chinonzi OK.

Tirera ye gonyeti yakareba. Tirera iyi yakatakura zvinhu zvitsvuku uye ine ruvara rwe bhuruu kumativi. Uye ina masimbi e bhuruu zvakare.

Sango rine makwenzi nemiti yakawanda yakaoma. Miti iyi imwe yacho haina mashizha imwe ine mashizha ane ruvara rwegirinhi uye yakakomberedzwa nematombo anowanzowanikwa paruvare. Padivi pane mugwagwa kugadzirwa netara une makomba.

Vanhu vakawanda vari panzvimbo imwe chete. Vamwe vevanhu ava vakapfeka nguwo dzakafanana dzine mitsara ine ruvara ruchena neruvara rutema.

Murume arikufamba achipfuura napakati pomugwagwa. Murume uyu akapfeka shati ine ruvara ruchena netirauzi rine ruvara rutema. Akabata purasitiki dema. Kumberi kwake kune mudhuri wakavakwa wakareba une ruvara rebhurawuni.

Madzimai akamira aripanzvimbo varikuratidza kuti varikunamata. Mapfekero akaita madzimai aya anoratidza kuti ndevechitendero cheMoslem.

Maruwa akawanda akadyarwa mukati memapurasitiki matema. Makaiswa ivhu dzvuku. Maruva aya ane ruvara rwegirini neruvara ruchena, yero neruvara rutsvuku.

Motokari iri kufamba mumugwagwa wakagadzirwa netara. Motikari iyi ine ruvara rwegireyi uye ina mavhiri ane ruvara rutema neruvara rwesirivha pakati. Ine chikwangwani chine ruvara rweyero chakanyorwa namavara matema kumberi.

Musika wakarongwa uri kutengesesawa nhumbi dzakasiyana dzechurume nedzechidzimai. Kumashure kwemusika uyu kunoratidza kuti kwakagara munhu ari kutengesa.

Ndiro yakagadzikwa pamusoro petafura ine ruvarwa rwebhurauni. Ndiro iyi ine ruvara ruchena uye yakapakurirwa sadza riri kudyiwa namaguru namatumbu.

Imba inoratidza kuti iri mudhorobha kumarokesheni. Ine chidziro chine ruvara rwepingi uye pamusoro pemba iyi pane dhishi riripo rinobata masai sai kuti vanhu vazoona chivhiti vhiti. Imba iyi yakakomberedzwa nemukomberedzo wemba wakagadzirwa namapanera.

Madzimai akawanda akapfeka zvakafanana. Vamwe vakamira vamwe vakakotama vakachonjomara. Vakapfeka marokwe àne ruvara rutema uye muhuro vakapfeka nguwo ine ruvara ruchena. Vakapfeka zvekare shangu dzine ruvara rutema.

Muti wemumango wakabereka zvakanyanya. Wakarembera uripamusoro pemukomberedzo wemba wakagadzirwa namapanera ejecha, simende nematombo. Muti wemumango uyu une mashizha akawanda uye mapazi akawanda. Mashizha omuti uyu uneruvara rwegirinhi.

Bindu rizere maruva ari kutanda achikwira namadziro. Mune huswa hurimo hwakaoma uye ruva iri rine mashizha ane ruvara rwegirinhi.

Nzvimbo inotengeserwa matayi nezvigubhu zvikuru. Matayi aya akarongwa akaturikidzana uye ane ruvara rutema. Zvigubhu izvi zvine mhando dzakasiyana. Zvimwe zvine ruvara rwegirinhi zvimwe ruvara rwebhuru zvimwe zvine ruvara ruchena zvakakomberedzwa namasimbi.

Musikana wechidiki ane menduru ine ruvara rutsvuku negoridhe muhuro make. Zvinoratidza kuti ahwina pamutambo. Akapfeka jasi rine ruvara ruchena nechikabudura chine ruvara rutsvuku neruvara rutema. Akabereka bhegi rine ruvara rwegireyi neruvara rwebhuruu.

Murume nemusikana varikufamba varimunjinga memudhuri, murume akapfeka shati yeruvara hwebhuru nechikabhudura chirefu chine ruvara rutema, mukadzi akapfeka rokwe dema.

Ndiro ine ruvara ruchena yakagadzikwa pamusoro petafura. Ndiro iyi izere chikafu chakabikwa zvinonwisa mvura. Chikafu ichi chinosanganisira mupunga, chibage chinyoro, nyama yakakangwa zvakanaka uye makotapeya.

Madzimai ari munhandare inotambirwa nhabvu. Madzimai aya akapfeka nguwo dzakafanana . Akapfeka masikipa aneruvara regirini neruvara rutema. Uye zvikabudura zvine ruvara rwegirini neruvara rurema zvakare . Akapfeka masokisi aneruvara rutema uye ruvara ruchena.

Vanhu vakawanda vari panzvimbo imwechete. Nzvimbo iyi inokwirirwa ma bhazi. Vari kuenda kwakasiyana uye pakamirao zvingoro zvakatarisira kutakurira vanhu vanenge vaburuka mumabhazi.

Murume anoshandira kambani inobhadharisa vedzimotokari matikiti ekuti vapake mudhorobha, murume uyu akapfeka kepesi neruvara rwebhuruu uye akapfeka jasi rine ruvara rweorenji neruvara rweyero, akapfeka tirauzi rine ruvara rutema.

Murume ari kusunda chingoro. Murume uyu akapfeka sikipa ine ruvara rutsvuku uye akapfeka tirauzi rine ruvara rwekirimu. Chingoro chake chakagadzirwa nesimbi. Ari kufamba achipfuura musika uri kutengesewa zvidyiwa.

Shiri iri kubhururuka iri mudenga. Shiri iyi yakatambanudza mapapiro ayo. Uye ineruvara rwe bhurauni neruvara ruchena muviri wayo.

Mabhotoro maviri echinwiwa cheCoca Cola. Akagadzikwa pamusoro petafura. Rimwe iguru rimwe idiki. Guru racho iCoca Cola inonwiwa nevanhu vane chirwere cheshuga. Ridiki racho rinomwiwa nemunhu asina shuga.

Imba yakavakwa nezvitinha nesemende. Imba iyi yakakomberedzwa nemiti mizhinji yakareba ina mapazi akawanda ane mashizha ane ruvara rwegirini.

Chimwiwa chinonzi coca cola. Chakagadzikwa pamusoro petafura ine ruwara ruchena uye ina ma do matema nama do ekirimu. Chimwiwa ichi chine ruvara rutema.

Vanhu vakawanda, varikufamba varimunzvimbo ine mudhuri wakareba, une chidenderedzwa pamusoro. Vanhu ava varikuratidza kuti varikuyeva mudhuri uyu.

Mugwagwa wakagadzirwa netara. Kumativi kwomugwagwa uyu kune sora rakawanda rimwe rakatsva, rimwe rakangoomawo roga rimwe rurikubukira rina mashizha ane ruvara rwegirini.

Dhorobha rine midhuri yakavakwa ina makamuru ari kukukura achienda mudenga. Mune motokari dziri kufamba mumugwgawa wetara. Vanhu vari kufamba vachipfuura napakati pemugwagwa. Umwe wavanhu ava, mudzimai ari kufamba ari mujinga memudhuri achienda achinopinda mumugwagwa.

Vamhu vakawanda varikuratidza kuti vari pagungano. Varikucheuka vachitarisa kumashure. Vanhu ava vano sanganisira madzimai navarume navana vadoko.

Wadhiropu yakagadzikwa pasi panzvimbo inovezerwa midziyo yemumba. Wadhiropu iyi ine mitsara ine ruvara rwekirimu neruvara rwebhurauni. Ina magirazi maviri pakati uye madhirowa akawanda. Mibato yemagonhi namadhirowa ine ruvara rwesirivha.

Mudzimai akabereka mwana arikufamba achitengesa zvinwiwa zviri mupurasitiki. Mudzimai uye akapfeka nguwo chena kumusoro nesiketi dema. Akabereka mwana netauro rine mitsara ine ruvara rweyero, rutema, chena, pingi, girini neruvara rutsvuku.

Maruva akadyarwa pasi uye mamwe ari muzvitini. Maruva aya ane mashizha marefu asi akatetepa. Mashizha emaruva aya ane ruvara rwegirini.

Nzvimbo ine miti yakawanda yakareba nesora riri kuratidaz kuti ravakutanga kubuda. Miti iyi ina mapazi nemazhizha akawanda, mashizha emiti iyi ane ruvara rwe girini.

Vakomana navasikana vakagara pasi. Vakapfeka nhumbi dzinoratidza kuti vanga vachiita masipoti. Nhumbi dzavo dzakasiyana, vamwe vakapfeka masikipa ane ruvara rwepepuru, vamwe vane masikipa ane ruvara rwebhuruu, vamwe vane masikipa ane ruvara rutema

Mudzimai arikufamba ari padivi pomugwagwa. Mudzimai uyu akapfeka rokwe dzvuku uye akabereka bhegi rine ruvara rwekirimu. Mumugwagwa umu murikufamba motokari zhinji dzimwe dzine ruvara rutema dzimwe dzine ruvara ruchena.

Mukomberedzo wemba wakagadzirwa namapanera ejecha, simende namatombo. Mukomberedzo wemba uyu wakapendewa neruvara rwegirini ukadhirowewa zvipopayi zvinoratidza kuti pakireshi. Mukomberedzo wemba uyu wakabatana negedhe rine ruvara rutema.

Murume akamira mukati mamaruva anokura achienda mudenga. Murume uyu akapfeka sikipa ine ruvara rwebhuruu uye mutirauzi une ruvara rutema.

Murume wechidiki arikufamba akabata mureza uneruvara rutsvuku neruvara ruchena. Akapfeka nguwo ineruvara ruchena neruvara rutema kumusoro nekuzasi.

Varume nemadzimai vari kutamba vari pagungano rekusvondo kwavo. Madzimai akapfeka nguwo chena kumusoro nemasiketi eruvara rwebhuruu. Varume vakapfeka nguwo dzine ruvara rwegirinhi kuzasi nekumusoro.

Madzimai akagara pasi achitengesa zvinhu zviri muma bhakiti akagadzirwa nepurasiritiki. Mudzimai akasunga dhuku jena uye akapfeka nguo yokumusoro ine ruwara rwe pingi nesiketi ine ruwara rwe yero akamira achiburitsa mari achida kutenga.

Imba yakavakwa iri mudhorobha. Ine chidziro chine ruvara rwegirini neruvara rwebhurauni. Padivi mudenga pane dhishi riripo rinobata masai sai ekuti vanhu vaone chivhiti vhiti. Imbai iyi ine mukomberedzo wemba wakavakwa nezvidhinha nesamende.

Imba mbiri dzakavakwa panzvimbo isina dzimba dzakawanda. Dzimba idzi dzine matenga ane ruvara rwegirini, nechidziro chine ruvara ruchena, padivi peimwe yedzimba idzi pakapakwa motokari ineruvara ruchena. Kumhiri kwedzimba idzi kune munda uzere nezvirimwa.

Mudhuri wakavakwa wakafara. Mudhuri uyu wakavakwa nezvitinha nesemende une mafafitera akawanda ane ruvara rutema. Mudhuri uyu wakavakwa namarata.

Mukomberedzo wemba wakagadzirwa nemapanera, nejecha semende nematombo. Mukati memukomberedzo wemba, mune imba inemarata aneruvara rwakacheneruka nemiti mizhinji. Kunze kune mauswa uye kurikuratidza kuti kurikuraswa marara nevanhu.

Nzvimbo ine zvitoro zvakawanda. Zvimwe zvezvitoro izvi zvakavhara mikova yazvo. Chitoro chakavhura mukova wacho chine chidziro chakagadzirwa nesemende uye china mafafitera maviri.

Ndiro ine gomba yakagadzikwa pamusoro pejira jena riri pamusoro petafura ine ruvara ruchena. Ndiro iyi ine ruvara ruchena zvakare uye makapakurirwa maguru namatumbu.

Varume nemadzimai vakagara pasi vari mumutsetse. Vamwe vakagara pasi vakazembera chidziro chine ruvara rwebhurawuni. Nzvimbo yavari inoratidza kuti husiku.

Motokari zhinji dziri kufamba dzichipesana mumugwagwa wakagadzirwa netara. Kumativi kwemugwagwa uyu kune miti yakawanda ine mashizha ane ruvara rwegirinhi namaruva ane ruvara rwepepuro.

Maruva akadyarwa munzvimbo inevhu dema. Maruva aya ava kuoma nekuda kwekusadiridzwa. Ana mashizha ane ruvara rwegirini asi ayo akaoma mashizha ane ruvara rwebhurauni

Nzvimbo ine huswa hwakawanda. Humwe huswa hune ruvara rwe girini humwe hwacho hwatsvukuruka kuratidza kuti huri kuoma. Nzvimbo iyi inoratidza kuti irikurasirwa marara navanhu.

Maruva akawanda ari panzvimbo imwechete. Maruva aya akakomberedzwa nehuswa huri pasi hwakaoma uye ane mashizha ane ruvara rutsvuku.

Mugwagwa wakagadzirwa netara. Padivi pomugwagwa uyu pane musika unogocherwa chibage uye pakazara mashanga anga achibviswa chibage.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa dzakawanda. Motokari idzi dzine ruvara rwakasiyana. Dzimwe dzine ruvara ruchena dzimwe dzine ruvara rwepingi neruvara rwesirivheri. Kumhiri kune midhuri iripo inoratidza kuti makambani.

Varume varikutamba mutambo we kiriketi. Vakapfeka nhumbi dzakasiyana. Umwe akabata danda raanorovesa naro bhora, akapfeka nguo ine ruwara rwe yero neruwara rutema uye ane ngowani ine ruwara rwe yero.

Vakadzi vaviri vakagara mujinga moruzhowa. Vakagara pamusika pavo. Vakatarisa mukomana arikufamba pakati pomugwagwa. Mukomana uyu akapfeka shati chena nechikabudura chipfupi chineruvara rutema.

Vasikana vaviri vari kufamba vachipfuura pamberi pechitoro chinotengesewa mafoni nezvimwe. Umwe wevasikana ava akapfeka rokwe dema. Umwe wacho akapfeka sikipa inoruvara ruchena nechikabudura chitema.

Musikana wechidiki arikumhanya munhandare. Akapfeka nguo yokumusoro ine ruvara rutsvuku yakanyorwa namavara matema paruvara ruchena. Akapfeka chikabudura chine ruvara rutema.

Murume ari kusunda chingoro munzvmbo inokwirirwa mabhazi. Murume uyu akapfeka sikipa inemitsara ineruvara rwebhuruwu neruvara ruchena. Akapfeka chibhibhi chineruvara rweyero. Mungoro yake mune bhegi dema ,uye chingoro chake chineruvara rweyero.

Murume akamira aripadivi petirera ye gonyeti. Murume uyu akapfeka ngowani chena mumusoro make. Akapfeka hovhorosi ineruvara rwebhuruu. Kumhiri kune murume akamira zvekare achibayabaya nharembozha yake akapfeka sikipa yeyero.

Mudzimai wechidiki ari kufamba ari padivi pemugwagwa wakagadzirwa netara. Mudzimai uyu ari kupfuura dutavanhu diki rinotakura vanhu vachienda kwakasiyana. Akapfeka nguwani ine ruvara rutema uye akabata purasitiki dema rine zvinhu.

Tsvarakadenga yakamira yakabata musoro wayo uye chiuno chaiyo. Ine bvudzi dema rakakura uye yakapfeka mhete munzeve dzayo. Yakapfeka rokwe dzvuku uye yakapfeka chishongo chakanyorwa kuti misi kaucha Zimbabwe.

Kamuri rinoratidza kuti chitoro. Rinechidziro chineruvara rutsvuku, uye uriri rwakacheruka. Makagadzikwa firiji inotengeserwa nyama, kuratidza kuti mubhucha.

Dhorabha rine midhuri yakavakwa iina makamuri akaturikidzana achienda mudenga. Vanhu vari kufamba vari mujinga yemudhuri iyi. Uye vamwe vari kufamba vachipfuura nepakati pemugwagwa wakagadzirwa netara.

Vakomana vechidiki vatatu, varikutambira panzvimbo inorasirwa nekupisirwa marara. Vakomana ava vakapfeka nguo dzakasiyana. umwe wevakomana ava akabata chimuti china marara, akapfeka sikipa refu ine ruwara ru tsvuku netirauzi rine ruvara rwe bhuruu.

Dhorobha rine midhuri yakavakwa ina makamuri akaturikidzana achienda mudenga. Mune mugwagwa urikufamba motokari navanhu vakawanda vachienda kwakasiyana.

Muti womugwavha wakabereka una mashizha akawanda. Mashizha omuti womugwavha uyu akareba uye ane ruwara rwe girini. Mamwe acho ane ruwara rwe girini ne ruwara rwe yero kuratidza kuti avakuoma.

Chikafu chiri mumandiro chakagadzikwa pamusoro petafura. Ndiro idzi dzine ruvara ruchena. Chikafu chiri mundiro chinosanganisira nyama yakakangwa yakatsvukirira, mupunga uye muto.

Chimwiwa chiri mubhotoro nemugirazi zvakagadzikwa pamusoro petafura ine ruvara rwekirimu nemarava matema. Chimwiwa ichi chinonzi (Coca-cola).

Miti yakawanda irikukura ichienda mudenga. Miti iyi yakareba uye ina mapazi akawanda nemashizha akawanda. Mashizha emiti iyi ane ruvara rwegirini.

Varume vari kutamba nhabvu munhandare yebhora. Varume ava vakapfeka nguo dzakasiyana. Vazhinji vavo vakapfeka zvikabudura nemasikipa ane ruvara ruchena neruvara rutsvuku. Vamwe vacho vakapfeka masikipa ane ruvara rweorenji nezvikabudura zvitema.

Chikwenzi chiri kukura uye chakatenderedzwa nehuswa hwakaoma hune ruvara rwebhurauni. Chikwenzi ichi china mashizha mapfupi ane ruvara rwegirini.

Muti wemupopo wakadyarwa pazasi petambo dzamagetsi. Muti uyu wareba uye une mashizha akawanda akakura ane ruvara rwegirinhi.

Musikana wechidiki ari kufamba mukamugwawa kane vhu dzvuku kari pedo nenhandare. Musikana uyu akapfeka sikipa isina maoko, ine ruvara rutema nemitsara ine ruvara rweyero neruvara rwegirini. Akapfeka chikabudura chipfupi chine ruvara rutema.

Motokari irikufamba mumugwagwa usina tara. Motokari iyi ine ruvara ruchena. Uye mugwagwa uri kufambira motokari uyu, kumativi kwawo kune marara akarasirwa nevanhu. Kuratidza kuti havasi kuchengetedza nharaunda yavo zvakanaka.

Miti yakawanda iri panzvimbo imwe chete. Miti iyi ina mapazi akawanda uye mashizha akawanda zvekare ane ruvara rwegirinhi.

Mudzimai arikufamba arimujinga memudhuri wakanyorwa kunzi"Morgan's". Mudzimai uyu akapfeka rokwe rine ruvara rutema uye akatsiga tsapo mumusoro make. Padivi pake paarikupfuura pane murume akapfeka jasi rehovhorosi akazembera mudhuri aine chidondoro.

Nzvimbo inotengeserwa zvinhu zvakasiyana. Nzvimbo iyi ine mukomberedzo wemusha wakagadzirwa neMapanera eSemende, Jecha naMatombo. Kumberi kwemukomberedzo wemba uyu kwakarongwa mumwe musika uripanze urikutengesa maSaga, Zvigubu neRekeni.

Mukomberedzo wemba wakagadzirwa nesemende uine gedhe resimbi. Mukati memukomberedzo wemba mune midhuri mitatu yakavakwa nezvitinha nesemende uye motokari yesirivha yakapakwa pakati pemidhurí miviri.

Nzvimbo iri kuratidza kuti yakakukurwa ivhu. Ine huswa hupfupi hwakawanda hwuri kumera. Huswa uhwu hwune ruvara rwegirini. Kumativi kune zvikwenzi zvakawanda zvimwe zvisina mashizha zvimwe zvina mashizha eruvara rwegirini.

Nzvimbo inotengeserwa mapuranga anoshandiswa pakuvaka uye pakuveza. Mapuranga aya akarongwa akadurikidzana. Mamwe akamiswa nomudhuri.

Varume vari kutamba nhabvu mukati menhandare. Vakapfeka nguo dzakasiyana. Vamwe vakapfeka nguo dzine ruvara rwegirini neruvara rweyero. Vamwe vakapfeka nguo dzine ruvara ruchena tsvuku neruvara rwegirini. Zvinoratidza kuti mapoka mairi akasiyana.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa wakagadzirwa netara. Motokari idzi dziri kufamba dzichipesana dzichienda kwakasiyana. Kumativi kwemugwagwa uyu kune miti mizhinji, imwe yemiti iyi haina mashizha imwe ine mashizha aneruva rwegirini namaruva ane ruvara rwepepuru.

Musoro wegonyeti una mavhiri akawanda. Musoro uyu uneruvara rutsvuku, uye unemagirazi aneruvara rutema asi uchikwanisa kuona zviripanze. Mavhiri acho aneruvara rutema neruvara rwesirivha pakati.

Nzvimbo inamasora akawanda masora aya anemhando dzakasiyana. Uye mamwe anongokura asi achiramba ari mapfupi mamwe acho emasora aya itsanga. Ose aneruvara rwegirini.

Mudzimai arikufamba pakati pedhorobha achipfuura misika irikumativi ake. Mudzimai uyu akapfeka juzi rine ruvara rwepingi uye tirauzi rine ruvara rwepingi zvakare. Akapfeka shangu dzine ruvara rwepepuru neruvara ruchena.

Motokari dzirikufamba mumugwagwa wakagadzirwa netara dzichipesana dzichienda kwakasiyana. Kumativi kwemugwagwa uyu kune miti yakawanda yakareba inamashizha aneruvara rwegirini. Nzvimbo iyi inoratidza kuti inevhu dzvuku.

Nzvimbo ine miti nezvikwenzi uye huswa hwakawanda. Huswa huri munzvimbo iyi hwakaoma uye zvikwenzi zvine ruvara rwakasiyana. Zvimwe zvina mashizha ane ruvara rwegirini, zvimwe zvina mashizha akatsvukuruka kuratidza kuti haasati anyatsoita zvakanaka

Nzvimbo ine miti yakareba. Miti iyi ina mapazi akawanda. Mashizha emiti iyi haana kureba uye ane ruvara rwegirini.

Mudzimai arikufamba aripadivi pemugwagwa mukanzira kanofambirwa navanhu. Mudzimai uyu akapfeka ngowani ineruvara rutema uye akapfeka sikipa ineruvara rutsvuku uye chikabudura chineruvara ruchena. Akabereka bhegi dzvuku uye akabata purasitiki jena.

Keke rakagadzikwa pamusoro pekabati muimba yokubikira. Keke iri rine ruvara rwebhurauni uye rakaiswa zvihwitsi pamusoro zvine ruvara rwebhuruu, yero, tsvuku uye ruvara rutema.

Maruva akadyarwa mubindu. Maruva aya akawanda uye mamwe ari kukura achiteerana nefenzi. Maruva aya ane mashizha madoko ane ruvara rwegirinhi uye mamwe ane ruvara rutsvuku. Bindu rine maruva rine matombo nezvimwe zvakarasirwamo.

Sora rakawanda rakamera munzvimbo inevhu rakachenuruka. Rimwe resora iri rinoratidza kuti rava kuoma asi rimwe rina mashizha ane ruvara rwegirini.

Vatambi vakagara pasi uye vamwe vakamira vari panzvimbo imwe chete. Vakapfeka nguwo dzakasiyana, vamwe vakapfeka masikipa ane ruvara rwepepuru neruvara rwebhuruu, vamwe vane masikipa ane ruvara rwegirini uye ruvara rutema

Murume arikupfuura pakati pemisika irikutengesewa zvidyiwa. Murume uyu akabata zvidhori zvitatu zvineruvara rwe pingi, tsvuku uye ruvara rwebhuruwu. Murume uyu akapfeka sikipa ineruvara rwebhuruwu netirauzi dema. Akabata bhegi rineruvara rwebhuruwu neruvara rutema.

Sora rakawanda rinomera pamusoro pemvura. Sora iri rinamashizha mapfupi uye mashizha Ari aneruvara rwegirini. Midzi yesora iri inenge iri mumvura.

Kamuri inedenga rineruvara ruchena. Kamuri iri rine mudhuri uneruvara rwekirimu. Mukamuri umu munemafafitera maviri akaisiwa masimbi aneruvara ruchena. Simbi idzi ndedzekuti mbavha dzisapinda.

Kabati inorongedzerwa ndiro uye chikafu muimba yekubikira. Kabati iyi ineruva ruchena uye ina magirazi panerimwe ramagonhi aro. Magonhi aya anemibato ineruvara rwesirivheri.

Motokari inoshandiswa kukura marara uye ivhu. Motokari iyi ine ruvara rweyero uye ine mafafitera egirazi anoonesa zviri mukati. Mavhiri emotokari iyi ane ruvara rutema uye ruvara rweyero pakati.

Rori guru rakamira pamberi pechitoro chinotengeswa zvinhu zvemotokari. Rori iri rine ruvara ruchena muviri waro, rina matai ane ruvara rutema neruvara rwesirivha pakati.

Chikomana chechidiki chakamira pakati pematai matatu, chakapfeka nguwo yekumusoro ineruvara rwebhuruu ne chikabudura chitsvuku. Kudivi kwake kune imba yakavakwa nezvitinha ikapfirirwa neuswa.

Mukomana ari kufamba ari mujinga momugwagwa uri kufamba motokari dzakawanda. Mukomana uyu akapfeka jasi dema uye jini rine ruvara rutema zvekare.

Mukomana nemusikana vari kufamba mumugwagwa wakagadzirwa netara una makomba. Kumberi kwavo kune chikwangwani chihombe chakanyorwa nemavara machena chekambani inoita zvekuchengetedzwa kwezvinhu.

Mugwagwa wakagadzirwa netara urikuratidza kuti wava kusakara sezvo wava kutsemuka pakati. Kurutivi kwomugwàgwa uyu Kuna marara mazhinji akaungana kuratidza kuti vanhu vari kurasira marara pesepese.

Mudzimai arikufamba achinopinda mugedhe rakagadzirwa nesimbi. Gedhe iri rineruvara rwebhuruu. Mudzimai uyu anebvudzi refu uye akapfeka rokwe rinemitsara ineruvara rutema neruvara ruchena.

Imba yakavakirwa mujinga mamatombo akaturikidzana. Matombo aya akakura samare. Uye nzvimbo iyi ine miti yakawanda.

Nhandare iri kutambirwa mutambo wenhabvu. Mune varume vakawanda vari munhandare iyi vakapfeka nguwo dzakasiyana. Nhandare iyi ine huswa hune ruvara rwegirinhi.

Vakomana vaviri vari kufamba. Arimberi akapfeka sikipa ine ruvara ruchena neruvara rweyero uye akapfeka chikabudura chine ruvara rutema. Arishure akapfeka sikipa tsvuku nechikabudura chine ruvara rweyero.

Varume vakamira vari pakati penhandare . Varume ava vakapfeka nhumbi dzine ruvara rweyero, girini, tsvuku neruvara rutema. Nhumbi dzavakapfeka dzoratidza kuti vari kuboka rimwechete uye dzine mureza wenyika yeZimbabwe pamberi.

Imba yakavakwa nezvitinha nesemende. Ine mukomberedzo wemba wakagadzirwa nefenzi. Kunze kwemukomberedzo wemba kune sora ratikurei rakaoma.

Kamuri inobikirwa pamba inedenga rine ruvara ruchena uye uriri runopenya rune ruvara rutema, ine kabati ine magoni aneruvara ruchena neruvara rutema. Pamusoro pekabati pane ruvara rutema.

Changanibhegi rakagadzikwa pasi. Rine ruvara rwegirinhi, yero uye ruvara rutsvuku. Changanibhegi iri rizere mari yakawanda. Padivi paro pane bhotoro guru redoro uye girazi.

Kabati inogara muimba yokutandarira ichirongedzerwa chivhiti vhiti. Kabati iyi ine ruwara rutema uye ina madhirowa maviri ane mibato ine ruwara rwe sirivheri.

Vanhu vazhinji vakamira vakakomberedza guva remudzimai ainzi Janet Marutenge Mupanduki. Paguva pake pakanyorwa kuti akazvarwa mugore ra1905 akashaya muna2002.

Nzvimbo ine miti yakawanda ichiri kutanga kureba. Miti iyi haina mapazi akawanda uye ina mashizha mapfupi ane ruvara rwegirini.

Ndiro chena yakagadzikwa pamusoro petafura. Ndiro iyi yakapakurirwa chikafu chakabikwa zvinomwisa mvura. Mundiro iyi mune sadza rezviyo uye nyama yakakangwa ikatsvukirira nemuriwo une ruvara rwegirinhi.

Murume akabata sofa. Sofa iri rakagadzwa pasi pana marara. Rine ruvara rwegireyi uye pamusoro pesofa iri pana makusheni ane ruvara rwegireyi zvakare.

Miti yakawanda iri panzvimbo imwe chete. Miti iyi yakareba uye inemapazi akawanda. Mashizha emuti uyu mapfupi uye ane ruvara rwegirini mamwe aneruvara rwakatsvukuruka

Chikafu chakagadzwa pamusoro petafura. Chikafu ichi inyama yehuku yakakangwa yakatsvukira ikaisiwa mhiripiri tsvuku pamusoro.

Murume arikufamba achipfuura misika irikutengesewa fetiraiza namadzimai akagara pazvigaro. Murume uyu akapfeka kepesi ineruvara rweorenji yakabhuruvara. Akabereka bhege dema uye bhege iri rine ruvara rweyero kumashure. Akapfeka tirauzi dema.

Ndiro yakagadzikwa pamusoro petafura. Ndiro iyi ine ruvara ruchena uye yakapakurirwa sadza nomurio unoratidza kuti wakaisiwa dovi.

Mudzimai ari kutengesa nhumbi namabhegi. Mudzimai uyu ana madhiredzi ane ruvara rwebhurauni nenguwo yekumusoro ine ruvara rwembada uye akapfeka tirauzi dema. Akawaridza pamusika pake nhumbi namabhegi zvaari kutengesa

Murume arikupfekedza vasikana vakamira pamusoro menduro. Murume uyu akapfeka kepesi ineruvara rwepepuru neruvara ruchena. Akapfeka sikipa ineruvara ruchena, yero uye ruvara rutema.

Motokari iri kufamba mumugwagwa wakagadzirwa netara. Motokari iyi ine ruvara rwesirivha. Kurutivi kwemugwagwa uyu kunemisika yakarongwa irimberi kwemukomberedzo wemba wakagadzirwa nemapanera urikuratidza kuti panhu panoitwa zvekunwiwa doro.

Mudzimai akakotama aripamukova wechitoro chinotengesa zvimwiwa, mudzimai uyu akapfeka nguvo yekumusoro ineruvara rutema uye siketi ineruvara rwebhurauni, bhuru uye ruvara ruchena.

Ndiro yakagadzikwa pamusoro petafura mukati mayo mune nyama yakakangwa ineruvara rwebhurawuni nemakaroti mukati.

Mudzimai arikufamba arimujinga momugwagwa pakati pedhorobha. Mudzimai uyu akarukwa madhiredzi aneruvara rutema uye akapfeka jasi rejinhi rine ruvara rwebhuruu nemutirauzi wejinhi une ruvara rwebhuruu zvekare. Akabereka bhegi dzvuku.

Chikwenzi chinamapazi akawanda. Mashizha echikwenzi ichi mapfupi uye akawanda zvakare aine ruvara rwe girinhi.

Nzvimbo izere masora uye zvikwenzi. Masora aya anemizera yakasiyana mamwe achiri kubuda mamwe akareba uye anemashizha aneruvara rwegirini. Zvimwe zvezvikwenzi zviri munzvimbo iyi zvakatooma.

Motokari yakapaka mumugwagwa usina tara. Motokari iyi ine ruvara rutema, uye ine mavhiri aneruvara rutema kunze nemukati. Mukati memotokari iyi munevanhu.

Chikafu chakagadzikwa pamusoro petafura rine jira rine mitsara ine ruvara rutsvuku, girini uye ruvara rweyero. Mundiro iyi mune nyama yakakangwa zvakanaka uye chikafu chinosanganisira machipusi.

Mudzimai akabata mwana, arikufamba munzvimbo irikutengeserwa shangu nenhumbi. Mudzimai uyu akapfeka sikipa ineruvara rutsvuku netirauzi dema. Akabata mwana akamuisa mutauro.

Mudzimai akamira pakati pemisika miviri yakarongwa yaari kutengesa. Mudzimai uyu akapfeka jasi rine ruvara rwebhuruu uye siketi ine ruvara rweyero neruvara rwebhuruu. Padivi pake pane musika uri kutengesewa zvimwiwa nezvimwe zvekudya.

Mukomama wechidiki ari kufamba panzvimbo inokwirirwa mabhazi. Akapfeka kepisi ine ruvara ruchena. Uye akapfeka shati ine ruvara rwebhuruu neruvara ruchena nechikabudura chirefu chine ruvara rutema neshangu chena. Kumberi kwake kune mudzimai ari kufamba.

Murume akagara pasofa achiridza kangoma kadiki. Sofa iri rine ruvara rwepingi. Murume uyu akapfeka nguwo dzakafana kumusoro zvese nenguwani. Dzine ruvara rutsvuku, bhuruu uye ruvara rutema.

Imba yokutandarira ine denga rineruvara ruchena nechidziro chine ruvara rwe kirimu . Mumba yekutandarira umu mune sofa rine ruvara rwe bhurauni rakaisiwa ma kusheni akawanda pamusoro. Kamuri iri rine tafura ine ruvara rwe bhurauni.

Vanhu varipagungano mumugwagwa mudhorobha reHarare husiku. Dhorobha iri rine midhuri yakawanda ina makamuri akavakwa achienda mudenga. Mune miti yakareba yakadyarwa.

Vakomana vechidiki vari kutamba bhora munhandare. Vakapfeka nguwo dzakasiyana. Vamwe vakapfeka nguwo dzine ruvara ruchena noruvara rwebhuruu. Vamwe vakapfeka nguwo dzine ruvara rutema noruvara rutsvuku. Kumhiri kunomugwagwa uri kufamba motokari.

Shiri mbiri dzakamhara pamusoro peruva. Ruva iri rina mashizha akawanda ane ruvara rwe girinhi. Shiri idzi dzine ruvara rutema neruvara rwe yero muviri wadzo.

Mugwagwa wakagadzirwa netara. Kumativi kwemugwagwa uyu kune miti mizhinji irimo imwe ine mashizha ane ruvara rwegirini nemaruva aneruvara rwepepuru.

Chikafu chiri muhari chakagadzikwa pamusoro petafura ine ruvara rutsvuku, yero ne ruvara rutema. Hari iyi ine ruvara rutema uye mukati mayo mune murio une ruvara rwe girini, yero neruvara rutsvuku.

Nzvimbo inoratidza kuti mudhorobha. In a ma sitepusi akawanda arikukwira achienda mudenga. Masitepusi aya aneruvara rutema neruvara ruchena.

Motokari inoshandiswa pakugadzira mugwagwa . Motokari iyi ineruvara rweyero muviri wavo . Uye mavhiri esimbi akakura . Inamafafitera egirazi aneruvara rutema.

Mudzimai ari kufamba ari mujinga memudhuri pakati pedhorobha. Mudzimai uyu aka bereka bhegi dema uye akapfeka rokwe dzvuku akabata purasitiki `ine ruvara rweyero nebhegi rine ruvara rwekirimu. Akapfeka shangu nhema.

Vanhu vari kufamba vachienda kwakasiyana mukati medhorobha reHarare. Vamwe vari kufamba vari mujinga wemudhuri wakavakwa uina makamuri akaturikidzana achienda mudenga. Mugwagwa wakagadzirwa netara uri kufamba motokari zhinji.

Murume werudzi rwechitema. Akapfeka nguo dzimomiririra verudzi rwake zvichiratidza mutambo namagariro echinyakare. Akapfeka zvishongo muhuro zvine ruvara rwebhuruu, ruvara rutsvuku, girini uye ruvara rutema.